Nyɔnu aɖe nɔ anyui kple eviwo enɔ gita ƒom, ɖeviawo ɖeka lé eŋu ɖe asi ɖeka hã lé gita ɖe asi wo ha dzi enu kom nyuie fin, aseye tsom nyuie.

Yevuvi ɖeka aɖe mlɔ anyi ɖe anyigba, elé kusi ɖe ŋge le fefe fem kple fefe nuwo, wobe fefe nuwoa, titri ɖeka eyiyim kple ame yiwo nɔ.

Amewo lé NDCtɔwo ƒe flagi ɖe asi nɔ kampeni wɔm na wo, aseye tsom, dzidzɔ kpɔm, eʋli dom, amewo yɔm be ne wotu.